Rori yakamira pedyo nedzimba.

Rhodhi iyi saini inoratidza hambu. Parhodhi saini iyo pane marara akazara kunze kwejurahoro.

Motikari dzakapakwa pedyo nebhangi.

Imba yakavakwa zvakanaka ikapendwa neredhi. Muzasi mayo nepamahwindo yakapendwa zvekare neyero kumusoro.

Pane mukadzi akagara pasi anoratidza kuti anotengesa mitsvairo. Ne murume anoratidza kuti zvakare ari panotengeswa zvinhu. Murume akapfeka kepesi tsvuku.

Nzou iripedyo nemvura . Mhuka inonzi nzou iripedyo nemvura pane miti ye girinhi neuswa hwakaoma.

Murume akabata foni ari kupfuura nepamotokari chena ine muchairi ari kuchaira motokari yacho.

Motikari yakavhurwa bhoneti iripasi pomuti.

Rori ye bhuruwu yakamira panotengeswa mafuta ekufambisa rori.

Sadza nenyama. Muriwo wegirinhi nemakerotsi akachekwa zvakanaka. Zvekudya zvakaiswa mundiro chena.

Vanhu vari kufamba pamusika, vakagara vachitengesa zvinhu zvavo. Pane ngoro dzakamiswa pedyo nemusika.

Tafura tema necheya tema.

Shiri iri kudya mbeu yesanifurawa.

Sadza nenyama zviri mundiro.

Pahofisi inoita nezvekurapwa kwemhuka. Pane chikwangwani chinoratidza musoro wemombe.

Munhu akabata mukombe wahwinwa pamakwikwi.

Mota dziri kufamba mumugwagwa. Pane chiteshi chemabhazi pane bhazi dzvuku.